Bia n ʒɛya ka nyaɣa gungoŋ ka o tabi ʒɛ o nyaanga ni o ma nima o yɛla liiga piɛlli ka mali zabiri ka gungoŋ maa nolini nyɛ zaɣ ʒiɛhi mini zaɣ sabila gungoŋ maa malila

Doo n ʒɛ shitoɣu ni ka gbubi baaji ƶiɛ ka pili zipili dozim ka yɛ liiga dozim gbunni ka yɛ chinchin niɛma pa dizuɣu ka bin nyura kirɛt nim zaɣ ʒiɛhi ʒɛ o tooni ka o zaŋ liiga dozim pa o boɣu ka kpa ninkpara

Doo mini bihi n ʒiya ka bindira tam bi tooni ka bia maa zaŋ bindirigu niŋdi doo maa nolini ka o kpa ninkpara ka bia maa mali zabiri teebuli maa nyɛla teebuli ka bia maa yɛ neen piɛla ka di garisi zaɣ sabila

Ninsal nim n ʒi duu ka labtop nim tam bi tooni ka yino ʒɛ tooni wuhuriba o ni ʒɛ binshaɣu gbuni maa bini piɛlli n nyɛli ka o zaŋ o nuu tiritili zuɣusaa siilin maa nyɛla zaɣ piɛlli ka bi labtop nim maa di nyɛla zaɣ piɛla